Yevu hatsotso aɖewo zɔzɔm, wolé agbawo le asi, wogble ɖevi dza aɖe le megbe, wòɖɔ kuku blu. Ame aɖe hã le ɖevie wo ŋgɔgbe, do awu yibɔ, kɔ enu ʋe kɔ tsyɔ ta.

Woɖo avɔ le amadede vovovowo me ɖe sia ɖe kple efli ye ke wode wo me, efli wo le vovovo woƒe nɔƒewo hã le vovovo ye wole nɔnɔme vovovowo me mele ɖeka o.

Ŋutsu hatsotso aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe. Wole dɔ wɔm, emɔ ƒe dzadzraɖo wɔm wole. Nyɔnu aɖe lé etsi le ta le nane me, he zɔzɔm, do awu ʋe. Ame aɖe tsatsitre ɖe ameawo gbɔ hekɔ asi kpla ɖe megbe.

Ame hatsotso aɖewo zɔ yina ɖe teƒe aɖe. Wodo awu vovovowo. Amea ɖewo tɔ le ʋe, Amea ɖewo tɔ le dzee, Amea ɖewo hã do awu amadede blu. Wolé agba ɖe ta, wowɔ gbeɖuɖɔ le anyigba.

Ŋutsu ame eve wotɔ lɛ edo aɖe nu. Wodo awu amadede aŋkpaɖiɖi. wokɔ nane kɔ bla woƒe alidzi. Wozɔ yina ɖe edoɔ me ava awɔ ɖɔɖɔɖo aɖe le teƒeɛ.

Yevuvi woame ene wole teƒe aɖe, yevu nyɔnu aɖe do awu yibɔ ele ɖevi aɖe ɖe asi wonɔ fefe fem le wo nɔnɔewo ŋuti le teƒee agbadɔ aɖe le gama wowɔe nyuie.

Kpovitɔ hatsotso aɖewo le tɔ ɖe teƒe aɖe. Wole nane ŋlim le ame aɖe si. Woɖɔ kuku vovovowo, ame aɖewo tɔ le yibɔ, nane xe ŋkume na wo, ame aɖewo hã le axadzi he nu bubu wɔm.

Ame hatsotso aɖe wotɔ ɖe teƒe aɖe. Wobla agba ɖe ta hele mɔ zɔm. Kpovitɔ aɖe tɔ henɔ gbe biam wo. Ame aɖe do awu ʋie woŋlɔ nu ɖe megbe nɛ kple amadede blu.

Yevu aɖe wo ame etɔ̃ aɖewo tɔ. Woɖɔ kuku vovovowo. Ame aɖe tɔ le ʋi. Ame aɖe tɔ amadede blu le eŋuti. Ame aɖe tɔ ab e amadede aŋkpaɖiɖi le eŋu. wodo awu aŋkpaɖiɖi.

Yevu nyɔnu ale nɔ anyi le zikpime. Yevu ŋutsua hã nɔ anyi le zikpia me kplii. Wokɔ avɔ amadede ɖiɖi kɔ do le zikpia me. Zikpia wo amadede le ʋie. Wobla abɔ na yevu nyɔnuɔ. Ye wobla afɔ na Yevu ŋutsuɔ.

Woɖo zikpuiwo ɖe dzodoƒe. gatsiwo le yame. Wokoe kunu. Nɔnɔme tata aɖe le wokɔe ku gli ŋuti le dzodoƒe nɔ. Atukpa aɖe hã le dzodoƒe ƒe teƒe aɖe. atukpa aɖewo sugbɔ. Eɖewo hã le nane dzi le gama.

Gbadagba aɖe tɔ ɖe mɔ dzi woɖo kuku dzie kɔ enu dzi kɔ ble abɔ wole etu ɖe asi. Kpovitɔ wɔme etɔ̃ wotɔ ɖe emegbe. Ame hatsotso aɖe ƒo kɔ ɖe teƒe aɖe hele wo kpɔm.

Yevu hatsotso aɖewo le teƒe aɖe. Wota aɔ ʋi eɖewo ta avɔ yibɔ. Wotɔ ɖe teƒe aɖe. Exɔ gã aɖe le woƒe axa dzi amadede yibɔ le eŋutsi. Amadede ɖiɖi le exɔ ƒe akpa aɖewo.

Ŋutsu aɖe tɔ, wòdo awu ʋee tsa tsitre le teƒe aɖe le egbe ɖem na amewo be ne wowɔ dɔ. Ŋutsuvi aɖe do awu amadede aŋkpaɖiɖi. Ama ɖe do awu bluu xe.

Ŋutsua, ŋutsuvi aɖe tɔ ɖe etsi me le aŋeto ɖe asi kɔ ku tia kɔ kɔkɔm ɖe nane dzi. Ame aɖe hã tɔ ɖe egbɔ do awu amadede vovovo aɖe le atsi ɖe asi. Ame aɖe hã do awu blu tɔ ɖe nyɔnu aɖe gbɔ.

Amewo le ŋu ƒom, nyɔnu aɖe le wo gbɔ le ewɔ ɖum, ame aɖe do Ghanawu, wòle ŋu ƒom, ame aɖe hã le wo megbe gale akpe sim, ame aɖe hã le wo megbe ke gale ati ƒom.

Eŋu amadede blu tɔ ɖe amadede dzie dzie. Eŋu amadede dze aɖe hã le wo axadzi. Amewo tɔ ɖe eŋua ƒe axadzi hele enu kpɔm le adzɔge. Wole nu kpɔm ɖaa.

Amegãkpuiwo nɔ anyi hele sewɔtakpekpe me hele ɖoɖo wɔm tso dukɔ me ƒe dedienɔnɔ nyawo ŋuti. Woaɖo kpe nya aɖewo dzi akpɔ aleke dukɔ akpɔ tsitsi ɖe ŋgɔ ha.

Yevu hatsotso aɖewo wotɔ ɖe xɔ aɖe wo ŋkume. Exɔ la le ʋie. Yevuwo dometɔ ɖewo do awu dzi, eɖewo do awu ʋi, eɖewo do awu yibɔ hetɔ. Yevu ŋutua ɖeka kɔ asi kɔ da ɖe wo ata ta.

Ntsu woame eve wotɔ le eŋua ɖe wo megbe, ame ɖeka do awu amadede dz0, wòkɔ taku kɔ bla ta, wotɔ le ŋuɔ megbe hele aɖaŋu ɖe tso ale woakɔ kɔ awɔ eŋuɔ ne woadze te ne woa azɔ mɔ.

Ehoŋliwo le emɔdzi. Aŋkpadede vovovovowo le ŋuɔ ŋuti. Aŋkpadede dzẽtɔ le eŋuɔ ŋuti, eɖe aŋkpadede ɖiɖi le eŋti. Eɖe, bluu, wole ho ŋlim.